fonds yi nga xam ne nii <hesitation> ministre de la microfinance teg na ko fonds yooyu tey jii bu fekkoon ne dana daj bu fekkoon dana daj dëkk yi
dana am solo trop te kuy liggéey danga ca mën a gñn

boo xoolee cycle bi

waaye am na ñoo xamante ne dañuy dem ba la ñu amoon sax dañu koy jaayaat maanaam au lieu que mu mu mu amélioré seen performances dafa leen di daf leen indil ay contre performances ba seen la ñu amoon sax dañu koy far di jaayaat maa ngi rappelé wu ci benn <hesitation> benn kuréel boo xam ne doon naa ko defal enquête 2004 am na ci benn paa boo xamante ne dane man de damaa jaaxle ndax de <noise> maa de <hesitation> lii ma gis xawma ko ndax man kat bor bi may fay <noise> damay jaay sama fas ak samab charette soog koy soog koy fay kon tax loolu tax na intitution de microfinance yi war nañoo xoolaat naka lañuy gën a fexee ba jàppale <smacks lips> ba jàppale kuréel yi

war nañoo wax ak banques yu mag yi ndax itam <hesitation> banques yu ndaw yi fa ñuy lebee xalis nag bu fekkee ni xaalis booba fa ñu koy lebee xaalis ba dafa jóg aussi itam ñoom itam duñu mën a la ñu la ñu leble fokk ñu jógal taux ba moo tax fi xam ne nii mooy kuréel gu mag gi mooy BCEAO taux de sortie ba fa banque xaalis bay jógee foofa Etats yi dañu cee war a wax comme ni Europe def ndax bu fekkee ne taux ba ay 1% la 1 1,5% et cetera yooyu dana mën nekk ak *** mais comme ñu am ñoo xam ne nii def nañu en tout cas awma ci information bu leer mais je pense que c' est au tour de 4% lay lay gñnee foofu kon bu fay gñnee foofu aussi te bu demee ci banques yi banque bi mënul a fexe ba gñn <hesitation> 8 9% 7 8 9% <hesitation> léegi nag kee itam bu ko jëlee bëgg ci teg ay commissions !fra am ak ay nangam nangam fokk mu dem 15 jàpp 18 wala 13 jàpp 14 bu fekkee ne Etat bi Etat bi jàppu ci kon loolu man jàpp naa ne tey jii agenda bi xam ne Afrique tracé na ko muy agenda 2002 2063 bi <noise> pour l' accès des femmes aux financements kooku tey jii Etat yi dañ Etats yi dañu koo war a approprié bu ñu ko approprié ñu wàcce ko ci suuf kuréel yi approprié ko ñu bokk ci liggéey mu am synergie ndax jàpp naa ne bu fekkee synergie amu ci aussi itam toujours problèmatique bu fiancement <noise> jigéen ñi dafay dafay dafay taxa dafay taxaw ou sinon lenn dong mooy alternative bi mooy li ma la wax mooy caisse * yi moom la jigéen ñi fas yéene rabatre wu fas yéene ci ndax ñu ngi ciy lijanti seen soxla
<hesitation> <hesitation> waaw defe naa ne loolu war ngeen ñu cee mën a faram fàcceel tuuti <hesitation> Fatou Seye <laughs> fi mu junj léegi nii
waaw <noise> fi Ibrahima wax de foofu dafa am solo muy keesu avec yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk yi <noise> muy kees yu am solo ndax kooku tax na kees bi ma bi ma leen waxee dama naan leen dafa am am na importance
yooyu naka la demee kees yooyu
kees yi mooy kees yoo xam ne dañu koy def si dëkk bi jigéen ñi bokk <noise> soo bokkee dangay dangay denc di leb
dangay denc di leb
dangay dem denc di leb kees yooyu bari na kees yoo xam ne ni léegi dafa mel ni boutique sax <noise> ndax man kees bi du ma fi fe du ma ci bokkee <noise> su weer bi deewee bu ma soxlaa saabu waa kees ba dinañ ma ko jëndal jox ma ko <inhales> su ma soxlaa diwlin sax même ceeb sax su ma ko soxla woon ñu jox ma ko

am na ñoo xam ne par <hesitation> ñett weer bi dinañu natt ñetti yoon am na ñuy natt ñeenti yoon kenn ku nekk rek ni ngeen waxtaanee ba

<noise> soo dikkee loxo bee itam dañu koy waxtaanee <noise> loxo bi ñaata la juróomi loxo doo ko weesu am na ñuy def 500 loxo 500 nga xam ne <hesitation> <noise> semaine bu ne danga mën natt 2500 <breath> am na ñuy def 1000F kenn ku nekk daal ni nga ko mënee rek nu ngeen waxtaanee ba jubóo ci rek yéenay waxtaan ba jubóo ci loolu kees googu dina la may li nga naroon a yàqate nga dem dugal ko fa buñu demee ba école ubbi ñi nga xam ne néew nañu doole te kees gi nag li ci ëpp solo dafay ànd ak solidarité <noise> ndax semaine bu nekk ku ci bokk natt booy natt rek danga joxe solidarité te solidarité yooyu ci biir dëkk bi ñi nga xam ne am nañ tolof-tolof bu ñu dikkee dañu leen di dimbali ci solidarité xale yu ndaw yi nga xam ne groupe de jeux yi mooy xale yi nga xam ne dañoo nekk ci biir dëkk yi <noise> muy xale yu tuuti yi commencé <hesitation> liy door a juddu ba ba ñuy am ñetti at nga xam ne dañuy nekk ci <hesitation> ci kii bi ci groupe de jeu bi xale yooya itam dañ leen di jàppale ndax xale yooyu dañ leen di toggal ndéki xam nañ ne xale mënta mënoo koo yore xëy suba yore ko 8H ba midi xale boobu bu ko yaayam indee si ngo <noise> bu bëccëgee bu ñu demee ba ay 10h jot ña ko yore dañu leen di toggal ndéki ñu leen ciy jox li ñuy ndéki ba wàcc jot xale yooyu dañu leen siy jàppale <noise> lu mel ne école yi bu ñu amee problème solidarité yooyu dañ ciy dindi di leen jàppale képp koo xam ne waxoon naa ko feebar ñëw na dañuy dindi di la jàppale si solidarité bi loo xam ne soxlas dëkk <noise> bi la daal lu aju ci dëkk bi daal moom dëkk bi ku fi nekk rek képp koo xam ne am na soxla te ñu xam ne yow mii soxla bi <noise> néew nga ci doole dañuy jël ci keesu avec bi ñu jàppale la ci solidarité yi solidarité yi moom kenn du ko séddale amul séddal bu ñu nattee tamit bu ñuy commencé kees gi itam ni ñuy waxee loxo bi tant la ni la ñuy wax ne kees gi de feeg nangami weer lañu koy séddale lañu koy toj toj bee itam bu ñuy kees gee itam li ñu leen di wax jigéen ñi fexe leen ba bu ñu ko séddalee na ngeen ci def loo xam ne dina leen jàppale ci liggéey wante waxuñu la nga toj kees gi rek bari na ñoo xam ne dañuy xaar ba évñement ñëw ñu toj ñiy jënd ay yére ñii jëndee lii wante ñun <noise> li ñu leen di sensibiliser mooy fexeel ba bu ñuy jël bu ñu tojee kees bi la nga fa am nga def ci dara loo xam ne bu ëllëgee dina la mën a jaral leneen dina tax ngay mën a <noise> yokk sa natt <breath> ci biir kees gee itam bu semaine bu nekk bu ñu nattee lu mat weer dañuy commencé di leble képp koo xam ne am na soxla xaalis ci dëkk bi te nga bokk ca kees ga dañu lay dikk lebal bu fekkente ne dëkk bi am na ay ñetti kees ay ñeenti kaas bu ñu nattee kees gi nga xam ne dafa natt te xaalisam ay membres am soxla wu ñu ko mën ngaa dikk lebal ko kees geneen kees gi nga xam ne moo nekk si deëkk bi nga keneen yeneen kees gi ndax dañuy def dëkk bi day de ñun bi ñuy commencé <inhales> man sama village ñu ngi commencé woon si benn kees tey ñu ngi ci ñeenti kees kees yooya itam képp koo xam ne yore nga xaalis boo xam ne <noise> soxla woo ko beneen kees bu ko soxla mën ngaa dem xaalis ba nga lebal ko keneen kees googa mu lebal ay membres am su ma leblee sama soxla li mu li mu egsi su ma soxlaa ma dikk ñu lebal ma 3 mois ma def ci sama yenn soxla yu bari kees yooyu tey jàppale na ñu bari bari na ñoo xam ne dañu ciy def am ba <hesitation> kii <hesitation> programme mu tabaski bi ay opération tabaski am na ñu ciy def jënd ak a jaay am na lu nekk ña kees yooyu jur na ko léegi ci dëkk yi am na ñoo xam ne jënd nañ ci ay xar fekk na woon amuñu xar ñu toj ñu dem jëndi xar ñeneen ñu lebal leen ñu def <noise> kenn ku nekk daal yaa xam li ngay liggéey ñun nag bu ñu lay lebal xaalis li ñu lay wax bu ñu la lebalee na nga ko def ci lu loo xam ne day yokkute wante dem leb lekk moom dañu koy tere ndax boo ko defee bu ëllëgee mën na laa indil <hesitation> dangay gis koo xam ne kees ga bu ñu koy toj dangay gis ñoo xam ne dañuy am 100000F ñii am 150000F kenn ku nekk noo fa noo fa doon nattee rek moom boolu lem la boo cappee tuuti sa loxo tuuti ngay mar boo dugalee sa loxo ba ca biirb <laughs> mu fees dell boolu lem la rek <laughs> noo ci dugale sa loxo noonu la siy taqe <laughs> bari na jigéen ñoo xam ne dematuñu sax daanaka presque ci mutuel yi ci kees yooyu rek lañu nekk ci la ñuy leb dëgg te lu waay am ci dëkk bee itam danga ko fi indi ndax semaine bu nekk boo dajalee sa 1000F xam nga mutuel ba sori na la ma dajale sama 1000F indi dugal ci kees gi kii am 2500 dikk dugal kii am 3000 am dikk dugal ñu dajale suñu dajalee ba pare <noise> bu énu réglé ba ne am naénu tant <noise> mbooloo mi ko soxla ne man de <hesitation> kii nee na soxla naa 50000 kii ne soxla naa 100000F suñu paree <noise> énu dindi lebal ñu lebal kenn bu ëllëgee bu amee 3 mois nga delloosi <noise> te interet bi nga ciy teg lu néew lay doon <crosstalk> interet interet bu néew nga ciy teg te loolu nga ci tegaat bu ñu demee ba toj kees ga <noise> ak bénéfice yi nga xam ne bu énu doon jënd ndax tey bu dee oma bu dee omo bi ngay raxas ci sa kër kees gi weer bu dee mu jox la ko bu weer wi deewaatee nga dikk fay si bu dee saabu <noise> bi ngay fóotee lépp loo soxla <noise> da la koy jox kees gi dañu la koy lebal su ko moo tax mane la kees gi dafa dem ba soppiku mel ne ay boutique ci dëkk yi presque kees gaa ngi ko indi te lépp loo fa jógee <inhales> danga koy delloosiwaat si sa bor <noise> bénéfice la boo xam ne ci sa bopp ngay delloosiwaat bu ñu demee ba toj kees gi bu amee bu fekkee ni <noise> neenaénu suénu kees gii <noise> ñaari at lay am énu door koy toj wala at lay am ñu door koy toj buñu ko tojee <noise> buñu séddalee xaalis bi ba kenn ku nekk la nga nattoon ñu delloosi la su ko defee ñu jël solidarité yi def ko ci activité dëkk bi énu jël li nga xam ne mooy interet yi ak <hesitation> ak kii ak bénéfice yi dañu koy séddalewaat membres yi séddalewaat ko membres yi su ko defee ñu commencé waat

donc ce qui veut dire que <hesitation> ay interet da ciy daciy daciy am am wala nu ngeen def ba am bé